Nonando iimaliwa ohayi inyengitha oshilongo, oya nika wo oshiponga oshoka opena yamwe haya longo iilonga iiwinayi opo ya mone oshimaliwa, iilonga mbino ngaashi oku dhipaga, oku tula aantu mokatowo oshowo okuyaka.

Ombaanga yo Bank Windhoek ombaanga yimwe ombwaanawa no ngele owa hala okukala to pungula ko iimaliwa yoye, oto kala to nanwa iimaliwa iishona lela. Ombaanga ndjino ohayi kala yi na omathigathano gontumba mono to vulu okumona mo iimaliwa yi thike pomayovi geli omathele gaali.

Aasamane mboka yena iimaliwa ohaya ningi nayi aakadhona mboka kayena sha iimaliwa, oshoka oyeshi kutya aakadhona mbono kayena mpa taya yi shaashi kayenasha iimaliwa. Natukotokeni ano aasamane mba yena iimaliwa.

Owuna iimaliwa yili megumbo wahala okuyi pungula nombanga ndyono tovulu oku inekela endelela ano wuye poFNB wuka tote ombanga yoye eto pungula iimaliwa yoye.

Ngele owa pungula iimaliwa yoye kombanga yotango yopashigwana nowa koneke kutya okwaza iimaliwa yoye pawu lingilingi, dhengela ano konomola onola hamano yimwe, mbali omugoyi, omugoyi, mbali, mbali, mbali, mbali.

Ombaanga yoNedbank ombaanga ombwanawa, oshoka oya etako omukalo omupu ngono tovulu oku falako iimaliwa yoye tolongitha okashina hoka keli pondje. Kuuyelele owundji yadhengela.

Ongeshefa yositola oyo ongeshefa ndjono ombwanawa oshoka oha yi kupe iimaliwa opo wu vule okwiilandela mo iinima ngaashi omagumbo, iikutu, eehauto, okwiifutila eesikola osho wo okupa ofamili yoye iimaliwa.

Ngoye omukalimo gomo Ruacana, no wa hala oku tota, ongeshefa yoye, yo ku ninga iitafula niipundi. Inda ano kolwakana (VTC) wu ki ishangithe, opo wu zeko nuunongo wokuninga iitafula niipundi.

Oshimaliwa oshinima shimwe oshiwinayi sho osha nika oshiponga, oshoka aantu ohaya ningi iinima iiwinayi uuna ya hala iimaliwa. Ohaya vulu okuyaka, okuidhenga, okuilanditha moka omuntu ta vulu okumona omikthi.

Ombanga yo Standard Bank ombanga ombwanawa oyelipo taya gandja epayinda koshali, endela ano wukapewe opayinda yoye ngele oho pungulako iimaliwa kombanga hoka.

Uuna wa iyadha mondolopa ya Ngwediva no wa hala oku ka ilandela sha? Oto vulu okuya pehala hali ithanwa Oshana mall, mono muna oositola odhindji ngaashi oAckerman na Pep.

Owuna iitaafula oyindji nenge iipundi oyindji yi megumbo lyoye nenge kuna shi toyi longitha . Oto vulu woo oku yi landitha ku mukweni ngoka eyi pumbwa ete ku pe oshimaliwa shono to keshi longitha oku landa iikulya.

Iitafula oyasimana oshoka oko hatu tenteke iinima, oko hatu shangele nongele owahala okutota ongeshefa yoye yoku ninga noku landitha iitafula inda owala komeho nedhiladhilo lyoye oshoka otoka monamo iimaliwa oyindji.

Oshimaliwa oshinima shimwe sha nika oshiponga nayi, oshoka ohashi etitha aantu ya kondje oshowo oku ilanditha, opo wu mone mo oshimaliwa. Shaa ku na sha oshimaliwa oto vulu okuningithwa iinima oyindji kwaa mba ye na iimaliwa.

Owa hala okutota ongeshefa yoye nokulanditha inda ano kOmalukopolo osikola yili mOgongo mono to vulu okuza ko nuunongo wa gwana mbu tawu kwathele ongeshefa yoye.

Oshimaliwa oshinima oshiwanawa shaashi ohashi inyengitha uuyuni. Ngele owuna iimaliwa oto vulu okulanda egumbo, iikutu, iikulya, tovulu wo oku kwatha aantu mboka kaa yenasha. Oshimaliwa osha simana noonkondo.

Ombaanga yo Standard Bank ombaanga ndjono to vulu oku inekela oshoka ohayi pungula iimaliwa yoye, yo tayi ganene wo iimaliwa yoye koombudhi. Mboka haya longitha omalungula okuyakako iimaliwa yaantu.

Opuna ongundu yaakadhona haya dhana etanga lyo koonyala . Ngele kamushi kutya otamu kala tamu dhanene peni indeni ano kokapale ko FNB etamu ishangitha eta mu futu iimaliwa iishonanashona. Opo mukale tamu longitha oka pale kayo.

Owu hole okupulakena oongalo? Endelela ano wu ka ilandele embako lyoye komayovi ge li gahamano omathele gaali nomilongo omugoyi nomugoyi. To longitha okakalata koye koFNB.

Eshina lyokuyoga oli na uuwanawa owundji, oshoka ohali kwathele okuyoga iikutu ya yela nawa, nokukwatha aantu mboka ya nyengwa okuyoga. Oli na ombiha uuna to longitha okakalata koFNB.

Iimaliwa oya simana, oshoka oto vulu oku ilandela mo iinima oyindji ngaashi iikulya, uukopi, uuyaha, ombete osho wo okufutila ookahewa koye osikola.

Owa hala oku landela omukadhona goye iinima mbiya hayi longithwa kaakulukadhi oku imbambeka moshipala. Inda ano koshakati positola hayi ithanwa oSignature eto landele omukulukadhi goye iinima mbyoka kondando yili pevi lela.

Iimaliwa oya simana noonkondo , oshoka ohayi inyengitha oshilongo , opo wu mone iimaliwa , owa pumbwa oku longa nuudhiginini ngaashi : okulanditha sha nenge okulongela mepangelo ngaashi : okukala muulongi nande muupangi .

Iimaliwa iinima yimwe yasimana noonkondo oshoka oto vulu oku yilongitha oku landa oongaku, iikutu, egumbo, ohauto osho wo wulandele kahewa koye omagano.

Muuyuni wonena opuna aantu taya kongo iimaliwa nuulingilingi taya longitha omadhina goombaanga ngele owa dhengelwa ndele owafa wa limbililwa dhengela ko 0612991200

Iimaliwa oya simana oshoka ohayi inyengitha oshilongo. Uuna wuna iimaliwa inoyi dhanenapo yi pungula noombaanga ndhi dhili moshilongo shoye ngaashi ombaanga ya Bank Windhoek no Net Bank.

Ngele owiiyadha moshakati was ondjala, wahala iikulya ya telekwa nale, oto vulu oku tondokela positola ha yi ithanwa o KFC, mono to vulu okwiilandela mo iihakautu yoye yakangwa osho woo nonyama yondjuhwa.

Ombanga yo Nedbank oyina omathingathano nguthanguthangu mono tovulu oku monako 3,000 una wathika tango, endelela ano wikishangithe opo wumonemo iimaliwa yoye mbyo.

Owahala oku pungula iimaliwa yoye ko mbaanga ya FNB ya dhengela ko nola hamano yimwe ndatu nola omugoyi nola hetatu yimwe. Oto vulu woo oku ya ko wukeya mone oshipala noshipala.

Owu li omukalimo gomoshakati nowa hala okwiilandela iitafula yoye nenge iipundi yoye? Oto vulu okuyaadha moositola ngaashi oLewis, oFurnmat, OK Furniture oshowo oCash Crusade.

Aakulukadhi mboka yena iimaliwa oyena omikalo omiwinayi, inaya simaneka aasamane oshoka oyi iwete yena iimaliwa. Otaya vulu oku ilandela uumetu opo ya ninge iinima yuusatana.

Uuna wu na uunongo ohashi ku etele iimaliwa unene ngaa uunongo wokuninga iitaafula nenge iipundi. Iimaliwa oto yi mono ngele iipundi yoye we yi honga nawa yo otayi monika nawa, ngoye owu na ombepo yokulanditha nosho wo yokukundathana naantu.

Muuyuni wonena onkalamwenyo oya ninga ondhigu, oshoka iimaliwa oya pumba. Yo iimaliwa oyo hayi inyengitha oshilongo. Ngele owa hala iimaliwa owu na okukala wa longa nuudhiginini, shaashi iimaliwa iho yi pewa oshali.

Owahala okutota ongeshefa yoye yokuninga iipundi niitafula inda ano koMakopolo wukiishangithe opo wulongwe okuninga iitafula osho yo iipundi otomono wo uunongo wokuninga ongeshefa.

Owahala okupewa oondola eyovi kombaanga yoBank Windhoek? Yalombwela ano oshinyangadhalwa shohole shono tovulu okuninga nakahewa koye nguwuhole shapitilila lelalela.

Ombanga yo Standard Bank ombanga yimwe ombwanawa oshoka ngele owa tokola oku kapungula iimaliwa yoye kombanga huka oto nanwa ishoshela ishona lela lela , endelela thikama.

Oshimaliwa osha simana oshoka ohashi landa iikutu, oohauto , omagumbo, iikulya, oombautu noohauto ohashi kwatha woo oku futa osikola.

Owa hala okutota ongeshefa yoye yiipundi niitaafula., ndele ku na sha uunongo?, inda wu ki ishangithe koVTC yaNakayale yili mOutapi, opo wu ze ko nuunongo, wokuninga iipundi niitaafula .

Uuna wahala oshimaliwa owuna oku longa nuudhiginini, ano to toto ongeshefa yoye ndele toyi longo lela wa dhiginina nenge toka konga iilonga komuntu eku kute. Iimaliwa ihayi gandjwa oshali, owuna okuyi longela.

Ongeshefa yositola ongeshefa ndjono yasimana nayi, oshoka ohayi kulongo okukala wuna ekwatathano naantu ewanawa oshowo okukupa iimaliwa mbyono tayi vulu oku kukwatha opo wuhupe.

Owa hala okupewa iitaafula niipundi oshali? Konga ano omusamane e na iimaliwa unene ngaa mba ye na aakulukadhi nuunona komagumbo, opo ya kale taye ku landele iitaafula niipundi mbi wa hala, oshoka oye na iimaliwa oyindji.

Owa hala owili yo Garmin Venu 3, ndele owuna oka kalata ko FNB, endelela ano wuka longithe oka kalata koye hoka, eto kuthilwako iimaliwa oyindji kowili ndjoka.

Aasaane mba ya hombola oyena omikalo omiwinayi unene ngaa mba yena iimaliwa, oshoka oha ya yi kondje yaka konge aakadhona yamwe yo taye ya pe iimaliwa opo ya lale nayo. Oshiwiinayi lela noonkondo.

Omathigathano guuthanguthangu oshinima shimwe oshiwanawa, oshoka oto vulu okukala wuna olutu luna uukolele, nongele owa sindana, oto vulu oku imonena mo oshimaliwa, nenge egumbo.

Aasamane mbono yena iimaliwa ngaashi tate Nali oya nika oshiponga noonkondo shaashi ohaya vulu oku ya kondje yondjokana . Ya ka konge aakiintu yamwe ngaashi tate Nali aninga nayi meeNakaye paife oshilongo ashihe oshi shishi.

Oshimaliwa osho saatana oshoka ohashi ningitha aantu iinima iiwinayi ngaashi okuyaka, okudhipaga osho woo okwiilanditha. Okwiilanditha ohaku eta ohashi etitha omikithi.

Okutota ongeshefa yokulanditha iikulya osha simana, oshoka oto kutitha oshigwana noto mono mo wo sha, shaashi kehesiku opu na owala omuntu ta landa iikulya.

Okutota ongeshefa yokuninga iipundi nenge okupangela iipundi ombwaanawa, shaashi oto mono mo iimaliwa oyindji yo ompu shaashi iilongithomwa yoye ihayi landwa, konyala oto ke yi konga owala mokuti.

Iimaliwa osaatana oshoka ohayi ningitha aantu iinima iiwinayi, aantu yamwe ohaya dhipaga ooyakwawo opo yapewe iimaliwa, yamwe oha yiilanditha poontopa opo yapewe iimaliwa kaasaane mba yahombola.

Ngele maayeni omuna omukulupe ha pungula iimaliwa ye kohi yombete . Mukumagidha aye ko mbaanga yo FNB aka pungule iimaliwa ye kombaanga mono ta nanwa iimaliwa iishona.

Oshimaliwa oshinima sha simana, oshoka ohashi inyengitha uuyuni. Osha nika wo oshiponga shaashi aantu ohaya idhipagele iimaliwa, yo ohaya landitha omalutu gawo opo ya mone mo iimaliwa.

Opo toyamo mOngwediva ndele kushi kutya oositola odhagama peni? Inda ano popate etolefe ohauto ndjoka twaadha tayi piti po etoyi lombwele kutya otoyi kOshana mall hono oko twaadha oositola odhindji hono tovulu okulanda iinima yoye.

Owa vulwa okukala to yi kombaanga opo wu ka tume oshimaliwa? Ino tila. Bank Windhoek okwe eta po omukalo gumwe gwoshali gwopamalungula gwokutuma iimaliwa to longitha ashike ongodhi.

Owa hala okutota ongeshefa yoye yokuninga nokulanditha iipundi niitafula? Endelela ano wu ye posikola yaValombola wu ki ishangithe opo wu ze ko nuunongo wokuninga iitafula niipundi opo ongeshefa yoye yiye komeho.

Owa hala okupungula iimaliwa yoye nombaanga ombwanawa. Inda kombaanga yoFNB eto pungula iimaliwa yoye. Kuuyelele dhengela ongodhi onola ohamano noyimwe ombali omugoyi omugoyi ombali ombali ombali nombali.

Moshakati omuna oositola odhindji moka tovulu okwiilandelamo oohema dhoye. Oositola dhono ongaashi oPep, Ackermans, oFoschini noMr price.

Owadhimbulula kutya iimaliwa kombaanga yoye otayi nanwa ko nokushi kutya otayi nanwa ko kulye? Endelela wuye koStandard bank uupyakadhi mbuno wuka konakonwe sho shi tali ke ko nawa wu mone ekwatho.

ONEDBANK yomoLuderitz otayi ka patuluka nomalunduluko ogendji, okupula uuyelele dhengela ongodhi 0819592222.

Ngele owa hala oku lya omukuli, inda ko Ned Bank wuka lye omukuli gwoye kegwedheleko lyoopelesenda eshona shona. oNed Bank ombaanga ombwaanawa ihayi gwedhako iihupe odhindji.

Owa hala okuvena eyovi? Thikama ano wu endelele, wu ye kOngwediva Annual Trade Fair, eto longitha okakalata koFNB wu fute kehe shi to ka landa, ndele to vene eyuvi lyoye.

Owahala okutota ongeshefa yoye yokulanditha iipundi niitaafula? Endelela ano uye koshiputudhilo shaValombola wuukiishangithe opo wu zeko nuunongo owundji wokuninga iitaafula niipundi.

Mee Netumbo Nandi Ndaitwah oye omupelesitende gwotango gomukulukadhi moshilongo shaNamibia, okwa longa uuwanawa owundji ngaashi okugwedha ko oshimaliwa shoothigwa oshowo aakulupe, ye okwa gandja oompito dhiilonga kaakwashigwana uunene ngaa aagundjuka.

Owa hala okulya omboloto yakukuta nawanawa, endelela wuye po nictus wukii landele okashina koye koku kukutika oomboloto kena ashike N$ 749.

Ngele owa hala oku tota ongeshefa yoye ndele kushi kutya oto landitha shike, oto vulu oku landitha iipundi shaashi oya pumbiwa, meesitola, meembelewa, meesikola osho woo meedholongo.

Owa loloka oku nwa iikunwa ya pupyala nenge kushi kutya uulalalo woye mbu wa hupapo oto wu pungula peni endelela ano wu kii landele ofiliza yoye ko mbiliha yina ashike $10, 999.

Okutondoka osho shimwe shomomadhewo sha simana noonkondo oshoka ohashi kwathele olutu opo lukale luna uukolele. Ohashi kwatha wo mba yena omalutu omanene gashune pevi.

MOshakati omu na oositola odhindji hadhi landitha uundjato woomeme wopomake, omakende gomutenya , oongaku nayilwe. Oositola ndhono ongaashi oPep, oMr price noFoschini.

Iimaliwa iinima yimwe iiwiinayi ano ohayi ithanwa Satana, shaashi aantu yamwe ohayi ilanditha opo ya mone iimaliwa, yo yamwe ohaya yaka opo ya mone iimaliwa, yo yamwe ohaya dhenge ooyakwawo medhina lyiimaliwa.

Oshitafula osho oshinima shoka hashi thikama kusho shene oshinene shoka ho vulu oku te ntekako iikulya, iikunwa, omambo, ongodhi yopeke niinima oyindji.

Ngele owuli mOngwediva, wa hala oku landa okandjato koomeme kopomake, inda kOshana Mall, toyi moPep, moAckermans, moJet nenge moStyle otowu adha mo uuwaanawa.

Owahala okulanda iipundi yoye ndele kunasha iimaliwa? Endelela wuye kombaanga yoNedbank wukalye omukuli gwoye koopelesenda oonshona. ONedbank ohayi patuluka kuza Omaandaha sigo Etitano.

Owavulwa oku enda noositola tokongo iinima mbyoka wahala? Inda ano komalungula, e tokongo iinima mbyoka wahala, eto thindi puCheck out, iinima yoye tayi etwa paayeni.

NedBank ombaanga ombwanawa yina aaniilonga haya kwathele aakwashigwana nombili. Nongele owa hala okulanda ohauto yoye nombaanga inda koNedBank eto kwathelwa nombili kaaniilonga yeshi kutya otaya ningi shike.

Oshimaliwa osho oshinima shoka sha simana noonkondo muuyuni awuhe. Kehe oshilongo oshina oshimaliwa shawo sha yoloka shina wo ongushu yawo yayoloka.

Mondoolopa yangwediva omuna oositola odhindji hadhi landitha omagadhi go kolutu nomagadhi go ku ishasha, ngoka ha ga nika nawa. Oositola ongaashi oShoprite, oModel noSpar.

Benk winduka okuna omukalo wo ko tuma oshimaliwa no ngodhi hagu ithanwa o iziwaleta. Owa pumbwa ashike oku ka shangitha okakalata kongodhi yoye opo wu tameke oku tuma oshimaliwa.

Oshimaliwa osho okambaapila hoka kasimana noonkondo muuyuni auhe. Ngele owa hala okulya nena owapumbwa oshimaliwa , wa hala iikutu owa pumbwa oshimaliwa , uuna mpo wa hala okuya owa pumbwa oshimaliwa , wa hala egumbo owa pumbwa oshimaliwa.

Oshimaliwa osha simana noonkondo shaashi osho hashi inyengitha uuyuni awuhe. Ngele ku na sha iimaliwa ito vulu okwiinyenga, okulanda iikulya, okwiizaleka nokulanda ohauto.

Owahala oku longitha iimaliwa yoye mbyoka wapungula kombaanga pwaana uupyakadhi inda ano ko bank windhoek etoka shangitha oka kalata koye komongodhi opo wuvule okwii tumina oshowo oku tumina yakweni oshimaliwa no easy wallet.

Ombaanga yaStandard Bank ombaanga ombwanawa yina aakwashigwana komwenyo, shashi oto vulu okulanda ohauto yoye kombiliha togwedhelwa ko ashike opelesenda oonshonanshona.

Ositola ongeshefa ndjono yatungwapo koolaka dhiinima ngaashi oomboloto, iikunwa , uumbindja , oohema, oohulukweya , omalovu niinima oyindjiyindji.

Oshimaliwa osho oshinima hashi nyanyudha aantu. Oto adha aantu taya ndaanisa medhina lyiimaliwa. Oshimaliwa oto vulu okushilongitha okulanda iikulya, iikutu, okuya kEtosha nokulanda oongaku.

Owa vulwa okuyoga noonyala? Endelela ano wuye koGame wuki ilandele eshina lyoye lyopashinanena kombiliha mbiliha. Olina ashike oodola omayovi gaheyali, omathele omugoyi nomilongo omugoyi nomugoyi.

Oshimaliwa osatana oshoka oshina uuwinayi owundji. Aantu yamwe ohaya ki ilanditha poontopa opo ya pewe iimaliwa, yamwe ohaya yaka, yamwe ohaya dhipaga ooyakwawo medhina lyiimaliwa.

Bank Windhoek ombanga ombwanawa yiina aanilonga awanawa haya longo nuudhiginini yo yeshi okuyakula aantu. Ombanga ndjino ohayi dhimbulukwa wo esiku lyomeme mono to vulu okupewa eyovi.

Ongushu yoshimaliwa shAmerica shoka hashi ithanwa o U$ oyivule ongundju yoshimaliwa shaNigeria, oshoka aaNageria oya pumbwa okulonga nuudhiginini opo iimaliwa yawo yikale yili pandando oshowo nongushu yoshimaliwa shAmerica.

Muuyuni wonena aantu ihaya yogo we noonyala omolwa aanongo mboka ya etako omashina gokuyoga. Omashina ogeli pamaludhi gaali , ndilyoshikulu shonale hali patuluka pombanda naandi lyopaife hali patulukile komeho.